Noba na be pake poɔŋ, a yɛre kpare peɛle kyɛ ka bondoɔre ŋmaa aba bage bige eŋɛ a toŋ sɔgese wogiri kyɛ toŋ kurigbɛŋmaara.

Biiri la ɔnnɔ kõɔ kolaa poɔŋ, biiri banaare. Ka kaŋa taa booti kurobo, ka mine meŋ taa booti mana. Ka kaŋa yare kparedoɔr.

Biiri ra zeŋ zeŋ ka kaayarɛɛ biŋ a teŋɛŋ. Ka nembɛrɛ meŋ bibe ka mine dɛle a daŋkyini kyɛ ka mine zeŋ teŋɛŋ ka mine meŋkaara a dare zuri. Yiri poɔ la ka ba zeŋ.

Dͻbͻ neŋ pͻgebͻ la are, ka mine yԑre kpare vaare ka mine meŋ yԑre kpare zeere. Ka mine vͻgele zupili peԑle, kyԑ ka mine meŋ vͻgele zupili zeere. Ka ba are.

Dɔɔ kaŋa na a erɛ sola, a zuun, a yɛre kparesɔgelaa, kyɛ ka baatere biŋ be, ka yiri meŋ bi a be, kyɛ kaa bone biŋ teŋɛŋ.

Mui ane bɛŋɛ, ane taaleɛ, ane gyɛnlee, ane vaare, ane bɔɔdeɛ, na biŋ, ane gyɛlɛ.

Lɔɔr la lere, lɔɔpeɛlaa kaa lɔɔre kaŋ meŋ e zagelee lɛ a meŋ e lɔ zeɛ, kyɛ ka lɔɔpeɛlaa ŋa meŋ a te yi a niŋe waana ka yie yɔ are are be ka noba meŋ be a zie poɔŋ a yɛ kyɛnɛ.

Mõͻ poͻ na, ka nii ane gbeŋime a be, a peԑle taŋa kaŋa, ka a gbeŋime te do duu a naabo kaŋa eŋԑŋ kyԑ kaa gbeŋini kaŋa meŋ are.